dañu koy assurer te assurance boobu tam comme ni nga ko waxee am na période boo xam ne ni ci lañ ko war a defee nga mën a jot ci assurance boobu kon si fànn boobu <hesitation> béykat bi war na ci bàyyi xel bu baax a baax ndax <hesitation> am na loo xam ne am na ba pare yàlla moo ko indi kon yàlla indi na mbiram tamit ñun tamit dañuy sabablu jéem a ànd ak mbir moomu mooy <breath> ment climatique bi mooy coppite jaww ji loolu am na ren ku gis li xew ren xam na ne coppite jaww am na te <hesitation> ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc si fànn boobu mooy ANACIM waxoon nañ <breath> ren ndox du bëri <hesitation> du caagéen ne <hesitation> ñax du am wala nawet du baax waaye ñoom wax nañ ne ren ndox du bëri te <breath> <hesitation> bi ñu tàmbalee ba léegi si gis nañ ne wax dëgg yàlla ndox bëriwut te Sénégal wërngël këpp la laal te càmm ji gis ngeen ren li ko laal <breath> ci wàllu ñàkkum <hesitation> ñax mi waaye tamit après loolu tam ci taw bi bi mu tawee ba pare am na yeneen yoo xam ne dafa dalaat <hesitation> càmm ji si wàllu feebar jur yi nga xam ne tam am na kon yii yëpp nag yow boo ko xoolee nga mun koo mooñaale sa biir doxalin nga mun koo mooñaale si sa biir dundin nga xam tamit assurance bi tam li tax état bi teg ko parce que état moom moo war a saytu yooyu yëpp moo war a saytu <hesitation> sàmmkat yi seen wàllu càmm war a sa saytu béykat yi si seen wàllum mbéy moo tax mu indi leneen tam mu teg seen wet mu ni lii su ngeen amee jafe-jafe wala su ngeen ragalee ne da ngeen am jafe-jafe ñëw leen ngeen lëkkaloo ak ñii pour ëllëg si biir jafe-jafe bu ngeen am ñu am luñ ci mun a jàpp ëllëg mu loolu tam ngeen mun leen ngeen mun cee téye ngir mu jëriñ leen <hesitation> ñu delloo leen seen ndàmpaay ndàmpaay lay doon waaye am na looy ñàkk kenn mënu la ko fay à 100 pour 100 waaye da nga am ndàmpaay boo xam ni man mii wax ak yéen assurance fay na ma yoo xam ne dafa dee woon wax dëgg yàlla loolu man teg naa si sama bët te loolu lu am la kon am na yoo xam ne tey waratu cee am xel ñaar lii mun na am wala munut am lii am la <breath> lu am la lu dëggu la gis nañ ko gisati ko déggati nañ ko déggati ko <breath> si wàllu télé saa su ne ngeen gis foo xam ne fii ñu ngi joxe ay chèques yoo xam ne assurance <hesitation> moo koy joxe président bi mu ñëwee Doli foofu gis ngeen ko bi mu ñëwee <hesitation> Saalum fan yii gis ngeen ko <breath> te am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla gis nañ seen bopp bu baax a baax kon yéen béykat yi tam fexe leen ngeen lëkkaloo ak service boobu ngeen di assurer seen mbéy mi yéen sàmmkat yi fexe leen yéen tam lëkkaloo ak assurance ngeen di assurer seen jur gi balaa lépp bett leen waaye si biir gétt gi tam boo si duggee am na ñoo xam ne ni am na si biir jur gi xam nga ne jur yii daal su ma leen assurer wut bu ko bu ko taw bu fort bettee mun na ko rey bu ko ngelaw bu fort bettee mun na ko rey bu ko sedd bu fort bettee mun na ko rey nga assurer loolu yaa xayti loolu amul fum lay faree wala dara waaye moo gën nga xoo toog benn bés rek say téeméeri xar dee téeméeri nag dee doo am fenn foo koy jooytu <breath> wala nga naan <hesitation> nguur gi nguur gi fekk nguur gi am na lu mu la tegaloon sa wet xëy na xamoo ko wala xam nga ko waaye da nga koo saganee <breath> loolu mu indil la beneen jafe-jafe <breath> kon <hesitation> damay wax technicien bi mu may ñu tuuti <hesitation> tampon ñu delluwaat ubbi téléphone bi <hesitation> kenn ku ne su fekkee am nga loo siy laaj wala loo siy yokk wala comme ni ma waxee man mii assurance assurer woon naa suma ay jiw waa assurance fay na ma bu fekkee ne loolu i tam am na si témoignage yooyu sax am na solo <breath> pour keneen tam mu xam ne lii lu am la ëllëg si biir mu mun see dugg dugg boo xam ne bi moom lay jëriñ <breath> waaye du ki nga xam ne moom mooy assurer moom lay jëriñ moom xëy na li muy am mu ngi koy am waaye moom mi nga xam ne moo yor jur gi wala moo yor tool bi moom moo war a fexe mu jóg mu assurer toolam wala mu assurer juram ëllëg si biir lu ko dal tam mu am ndàmpaay Thierno nga may ñu tuuti tampon

mbokk yi ñu ngi leen di <hesitation> gërëm di leen sant ci <hesitation> di leen sant sunu xarit Thierno Ibrahima Touré kon ba léegi ñu continuer si waxtaan bi <breath> mun ngeen <hesitation> jéem a dugg nag si wàllu téléphone bi 77 241 <breath> 09 38 ci wàllu waxtaan bi nga xam ne dégg ngeen ko mu jëm si wàllu assurance <hesitation> <noise> muy assurance muy assurance jur gi waaye rawatina nag lu jëm si wàllu mbéy mi <breath> mbéy mi nag comme ni ngeen ko déggee am na façon ñaari façons assurances mooy <hesitation> assurance boo xam ne dafa jëm si <hesitation> wàllu taw bi ci wàllu gànax gi nga xam ne dafa aju si taw waaye assurance bi nag bi nga xam dafa jëm si wllu <breath> maraîchage bugg a woote mun nga jaar si uméro serveur vocal bu Jokalante si 33 869 74 02 869 74 02 kon ñu jël <hesitation> mbokk yi nga xam ne ñu ngi si ligne yi ci 77 241 09 38 allo mbokk mi
salaamaaleykum
maaleykum salaam wa rahmatulah

<noise> bismilah

contribution

wallaay

kon <hesitation> El Hadj Birame Ngese Ka tontu diwaan bu Doli <hesitation> ñu ngi koy gërëm di ko sant di El Hadj Birame Ngese Ka <hesitation> kon ku bëgg a dugg rek mun na jéem ci 77 900 <hesitation> 241 09 38

Madaw Diop

allo
salaamaaleykum
maaleykum salaam <noise> wa rahmatulah

si affaire assurance

* incha allah

dana complet

waaw ñu jël <hesitation> allo allo Seydina Omar Bisimilah

gerte <hesitation> <hesitation> <hesitation> macha allah

gisuma la

woo borom assurance

8000

jërëjëf <hesitation> loolu leer na <hesitation> xam naa ne ñiy déglu am na ñoo xam ne tey waaye <breath> <hesitation> ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo <hesitation> seq liggéey bi ak ñi nga xam ne si ñoom ñoo tax tey ñu fiy toog di waxtaan <breath> ñoom ñoo bëgg ñu wax <hesitation> olof bi pour ëllëg énoom ñu mun a xam nañu mun a saytu liggéey bi nu mu war a demee waaye dinañ ko tënk si <hesitation> ci pulaar incha allah <hesitation> kon

kon monsieur Deme <breath> <hesitation> xam naa ne waxtaan bi mu mu ngi xaabaabal <hesitation> lan ngay <hesitation> ñaax ak lan ngay tënk askan wi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu laata ñuy tëj émission bi waaye bu fekkee ne am na keneen koo xam ne bëgg na woote tam ci dernier auditeur balaa ñuy tëj mun na woote ci 241 09 38

allo

asalaamaaleykum Aliou <noise> na nga def *
<noise> waa doo doo wàññi rajo bi wala nga sori ko
waaw bàyyil ma sori ko tuuti
yow la kan ak fooy wootee
Serigne Bassirou Gueye Touba Fatakour sa xarit
Serigne Bassirou Gueye touba Fatakour bisimilah
waaw man nag damaa yéex a dégg émission bi
waaw
léegi laa ubbi rek dajenteeg ngay woote émission bi barki démb bi ngeen ko waxee ba tey maa ngi ko doon déglu
waaw
neex na lool kontaan nañ lool ñu ngi lay dello njukkal bu baax a baax Aliou ñu ngi sant gan gi bu baax a baax a baax aw na yoon lii aw na yoon jërëjëf

allo
allo <noise>

jërëjëf

jaaraama <hesitation> monsieur Deme kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di Abdoulaye Deme mi nga xam ne nag moom la ñu inviter woon ci wàllu <hesitation> assurance <breath> tey nag ñu ngi doon waxtaaneassurance si wàllu ñaari pàcc bi nga xam ne nag rawatina lu jëm si wàllu mbéy mi nga xam dafa aju si wàllu taw <breath> wante tamit ci assurance bi nga xam dafa aju si wàllu <hesitation> mbéyum noor ñun ñu ne ko mbéyum noor waaye lu jëm si wàllu jur gi comme niñ ko waxee rek <hesitation> kenn ku ne léegi yow yaay seet sa bopp <hesitation> nga xam li nga yor lan la <hesitation> nga mun a <hesitation> fexe nag nga def ko <hesitation> assurance nga bu yàlla defee leneen tam nga am ndàmpaay boo xam ne bi da nga si mun a jafandiku ba mun a suqaliwaat <hesitation> sa mbéy wala sa càmm kon ci wàllu assurance boobu jege na leen kon moom monsieur Deme mi nga xam ne moom moo ko yor tey <breath> soriwut <hesitation> ndax mu ngi dëkk fii si Daara Djolof même bu fekkee dafa yore région Louga bi yëpp <hesitation> yore <hesitation> région bu <hesitation> Diourbel bi tam loolu yëpp tam <hesitation> tezewut mu <hesitation> ñun la gën a jege tey ndax comme ni mu ko waxee <breath> tey fi mu toog nii di wax ñi nga xam ne <hesitation> ñoom ñoo ko inviter fii tey comme jefewut nag ki ku ko soxla ci commune bu Thièl wala li <hesitation> raw commune bu Thièl fépp foo xam ne fii rek rajo bi mu ngi fay àgg ku ko soxla rek bu jaaree <hesitation> fi mu war a jaar dana ko mën a jot comme ni ñu ko waxee nag si wàllu numéro bi nga xam ne moom lañu ko war a wooyee ku ko soxla mun nga ko woo 77 413 46 46 413 46 46 boo ko wooyee foofu mun nga ko jot si wàllu assurance boobu waaye tam mêm boo ko jotut boo jaaree si ñun tam mun nañ fexe ba ñu jokkalante la ak moom nga mun see jot

kon ñu ngi gërëm di sant nag kuréel bi nga xam ne moom mooy seen ndimbal muy waa ECHO ak waa Jokalante ci la ñuy <hesitation> defee &émission yi kon danañu faral <hesitation> di defaat waxtaan yu mel nii waaye danañu indiwaat émission bi tam <breath> ngir ñëpp gën koo mun a dégg muy danañ ko rediffuser bu soobee yàlla kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant suñu technicien di Thierno Ibrahima Toure di sant auditeurs auditrices yi di leen jégalu bu fekkee am na njuumte si waxtaan bi ñu ngi koy jégalu bu baax a baax <breath> lu si jaadu ñun ñu santee ko suñu borom kon ñu ngi leen di dig daje yeneen waxtaan yoo xam ne si ndimbalal waa ECHO ak Jokalante seen rajo Jabi Jula FM